Barkanmu dai. Zan yi bayani ne a kan rigakafi. Rigakafi dai, yana iya kasancewa magani ne, allura, ko kuma wani abu ne wanda za ka aikata shi wanda zai kare ka daga kamuwa daga ciwo. Ana yin shi ne tun kafin ciwo ya shiga jikin mutum. Zai iya kasancewa alllura, magani, ko kuma wani abu da za ka yi kai a karan kanka sabida ka kare kanka daga kamuwa da ciwo. Misali, kwanciya a gidan sauro, to, shi ma yana matsayin kamar rigakafi ne a game da kamuwa da cutan maleriya in ka kwanta sauro ba za su samu damar cizon ka ba, balle har maleriya ya kama ka. Game da magani kuwa, kaman na maleriyan akwai maganin da ake rabawa da yake hana kamuwa da cutan maleriyan. Baya ga haka, akwai alluran da ake yi na hana kamuwa da cutan sankarau, cutan shan-inna, da dai sauransu. Akwai rigakafin hana kamuwa da ciwon hanta, da ake yi, duka daI, nan shi ne rigakafi abin da za ka yi, da zai hana ka kamuwa da ciwo ko ma wanne ne. Na gode.

manoma maza yayin girbin dankali wannan lokaci na girbin dankali manoma maza suna kasan cewa cikin farin ciki annashuwa da dadin rai domin lokaci ne da suke sa ran samun amfanin gona mai yawa da samun ƙarin kuɗin shiga da samun wadataccen abinci a gidajen su a wannan lokaci dai shi dankali idan ya nuna a ƙasa ana gane alamun ya nuna ya isa a girbe shi ne ta hanyar laakari da ganyen shi shi ganyen nan dai za a ga ya canza launi zuwa ruwan ƙasa wasu kuma sun kwakkwanta to ya nuna alamun wannan dankali a ƙasa ya nuna ya isa a cire shi manoma suna amfani da garma wurin hako tushe tushe na dankalin nan dan ciro su daga cikin ƙasa wani lokaci idan aka haka tushe ɗaya za a iya a samu dankali goma ko fiye da haka ya danganta da irin amfani da albarkar da aka samu a wannan noma manoma maza masu girbin dankali dai wannan lokaci yana da matuƙar faranta musu rai wanda daga bisani idan suka cire wannan dankali daga cikin tushen shi ana tattara su a kwashe su a kai su gidaje dan cin abinci wasu kuma a kai su kasuwanni domin kasuwanci wannan lokaci ne mai matuƙar muhimmanci a aikin noman dankali

As-salamu ʿalaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shirin namu na yau, wanda a yau za mu tattauna ne a kan nau’in kayan itace, wanda za mu maida haŋƙali a kan gwanda. Gwanda dai yana ɗaya daga cikin kayan itatuwa masu gina jiki, wanda suke taimakawa wajen gyara mana ido, fata, gashi da sauransu. Shi dai gwanda ya kasance yana nan ne wanda ya nuna, zai kasance ya yi kalan ruwan ɗorawa; wanda ba ya nuna, za ka gan shi ya yi kalan ganye. Wanda ya nuna, dama tun daga wajen shi zai yi kalan ruwan ɗorawa, in ka buɗe cikinshi, yana da ‘ya’ya baƙake ƙanana-ƙanana, wanda shi ake shukawa. To, amma shi wannan gwandan, mene ne shi? Ya yake futowa a ƙasa? Yake futowa ko yaya? Shi dai gwanda bishiya ce, take fitowa, tayi girma, ta fara yin ‘ya’ya, wanda gwanda yake kasancewa yana can sama, za a tsinƙo shi. Ko kuma wanda ya nuna, zai iya faɗuwa. To a nan ne kuma za a sha, mutane da yawa suna son gwanda. Saboda gwanda yana daɗi, kuma yana taimakawa a lafiyanmu, da gyara mana jikinmu. To, shi dai gwanda abun so ne ga kowa, kuma yana futowa ne a garurwa da dama, a gurare da dama. Wanda ko’ina ka je, in ma ba sa shukawa, ana kawo musu, suna ci, ana shan gwanda sosai da sosai, saboda yana taimakawa lafiyanmu.

‘Ya’yan kwakwa da kuma bishyan kwakwa ita dai bishyan kwakwa tana girma ta bunƙasa in a ka kula da ita yanda ya kamata tun daga shuki aka ba ta wadatacen ƙasan da ta ke buƙata don girma kuma a ka ba ta ruwa da taki ta girma ta ƙoshuka ta fara ‘ya’ya a bayan ta girma tana samar da ‘ya’ya wa’inda a ka fi sani da ‘ya’yan kwakwa su dai waɗannan ‘ya’yan kwakwa sukan fito a jikin wannan bishiya ne a kwason su wato a cikin nononsu wanda daga bisani a samu kwakwan ɗai ɗai sai mata sun zauna sun ɓare sannan su cicire ‘ya’yan nan ɗai ɗai ɗai ɗai daga cikin kwanson shi ita dai wannan bishiya bishiya ce mai albarka wanda ba kwakwa kaɗai ake samu daga cikin ta ba ana samun tsintsiyan sharan muhalli daga wajenta ake sannan akwai wasu kuma ka:jajja:kin amfani na musamman da ake samu daga cikin ita wannan bishiyar ya danganta daga irin bukatuwa da ake da shi a wannan bishiya ga shi nan kwakwa suna fita da yawa matuƙar in dai an fitar an kula da wannan bishiya yanda ya kamata an bata abin da ta ke buƙata to ta na samar da ‘ya’yan fulufulu ‘ya’yan kwakwa dayawa su masu albarka inda in aka zo girbi za a samu abu mai yawa

Barkanmu da warhaka, a yau muna ɗauke muku ne da bayani akan yanda ake samar da manja na girki. Shi dai manja na girki wani sinadari ne daga cikin sinadaran da ake samu ga kwakwa, wato kwakwan manja. Kwakwan manja bayan anyi shukanta a gona ta kai man, ta kai lokacin girbi an girbeta to za a kakkaɓeta a wanke ta, a rabata da wannan datti na gona, inda za a zo a tafasata da ruwan zafi ko a kwara ruwan zafi, daga bisani sai a sanyata a cikin turmi ayi ta murzawa, ayi ta murzawa, ayi ta murzawa, ayi ta murzawa har sai ta fitar da dukkan sinadaran dake jikinta, inda sai ayi amfani da matsami wajen tacewa da warewa inda za a tace wannan ruwa a cire ƙwallo-ƙwallo na kwakwa daban a aje a gefe, dusa-dusan shima a aje a gefe, inda zai barmu da tsuran ruwan da aka matse wannan kwakwan a ciki. To a cikin wannan ruwan ne ake samo manja, kuma ana samun wasu sinadarai ma daba manja ba a cikin wannan wannan ruwan ne ake samo manja, kuma ana samun wasu sinadarai ma daba manja ba a cikin wannan ruwan, inda daga bisani masu aikin za su tace su tsiyayye manja dabam a ɗure su zuwa goruna shi kuma sauran raguwan ruwan a ajiye shi, wani kuma a zubar dashi, wannan dai shi ne mataki da ake bi wajen samar da manja na girki.

Barkanmu da warhaka a yau ina ɗauke muku da bayani ne dai har ila yau akan abinda ya shafi yin manja. Ya dai ake yin manja? Kamar yadda mukai muku bayani a baya ana samun manja ne dai daga kwakwa, wato wannan kwakwan mai jajaja, kwakwa da aka fi sani da kwakwan manja. Ita dai wannan kwakwa a jikinta ne ake samo manja, wanda ana wanke ta a ɗaureta, sannan a tafasata da ruwa ko kuma a ƙwara mata ruwan zafi a girgije sannan sai a zo a sata a turmi ko ƙwami, inda in aka sata a ƙwami nan za a tai murzawa aita murzata, ai ta murzawa har sai duk wani sinadari na cikinta ya fita, daga bisani sai a zo a samu matsami a tsame wannan sannan a cire dussan dake ciki a ajiye shi kura-kuran kuma kwakwan shi ma a ƙwashe shi a jiye shi, bayan anyi wannan raguwan ruwan da zai rage a cikinsa ne za a ga manja ya taso sama, to wannan manjan za ai amfani da dabara wajen tsiyayye shi zuwa mazubi na dabam, idan aka tsiyayye shi kuma raguwan ruwan dattin sai a zubar dashi, wannan hanya ita ce hanya mafi sauƙi wanda ake bi wurin matsan manja daga jikin kwakwa, wanda daga bisani bayan an ɗure su a gora, sai a kaisu izuwa kasuwani don siyarwa ko a kaisu gida don amfanin iyali.

Ayyukan gida na yau da kullum, ayyukan gida na yau da kullum da ake yi a gida don tabattar da tsafta, tsari da jin daɗi. Wannan ayyukan suna taimakawa domin jin daɗin zama. Waɗannan ayyuka suna da matuƙar mahimmanci saboda suna taimakawa wajen gudanar da rayuwa cikin gida a bisa tsari, da kuma kula. Ayyukan gida ana yin su ta hanyan haɗin kai tsakanin mambobin gida, wanda ke ƙarfafa haɗin kai da alaƙar dangi. Ayyukan gida na yau da kullum sun haɗa da: Na farko, tsaftace gida, kamar su share gida, goge ƙasa da tsaftace kayan ɗaki, wanke tagogi da kayan gida. Ko kuma aikin girki, kamar su shirya abinci don iyali, wanke tukwane, faranti da sauran kayan girki. Akwai kuma wanke kaya, kamar su wanke tufafi, goge takalma, da ƙyaran tufafin. Akwai kuma gyaran lambu da gyaran furanni, shuka kayan lambu don amfani a gida. Akwai kula da yara, taimakawa yara da aikin gida, kula da tsaftansu, da shirya su abin yi. Akwai kuma gyaran kayan aiki, gyaran kayan lantariki ko kayan ɗaki da suka lalace, da kuma saka tsara abubbuwa cikin gida domin samun isasshen wuri. Sai kuma kula da dabbobin gida, akwai ciyar da dabbobin gida, kula da lafiyarsu, da kuma tsaftarsu.

Lafiyayyen abinci na karin safe a Nijeriya, kamar misalin guda uku haka, na farko dai ana yin karin safiya ne ta hanyar samar da kunu da alale ko da ƙasai. Shi dai kunun nan ya kasance ana sarrafa shi ne daga gero ko dawa, inda ake sarrafa shi su zama ruwa-ruwa domin ai karin kumallo da shi, sannan kima a haɗa alale ko ƙasai ta hanyar amfani da wake ko ta hanyar sarrafa wake, wurin dafa shi ko soya shi a mai, a samar da abin da ake cewa alale ko ƙasai. Sannan kuma wani nau’I na a lafiyyen abinci da za a iya yin karin kumallon safe da shi a Nijeriya shi soyayyen ƙwai, me hade da kayan miya, ko kuma wanda ake haɗa shi da da ayaba, ko dankali a soya. Shi ma wannan wani nau’in abin karin kumallo ne da ake amfani da shi a nahiya. Sannan har ila yau akwai kuma wani abin karin kumallo da ake haɗawa, wanda shi kuma, ruwan shayi ne ko mi ce abin da ake cewa ruwan tea haɗe da biredi. Shi ma wannan wani nau’I ne na lafiyayyen abincin da ake karyawa da shi. Su dai waɗannan nau’uka na abincin kari da muke yin amfani da su a Nijeria, sun kasance suna da sinadarai masu ƙara lafiya, sannan kuma suna ƙara ma jiki kuzari tare da ƙara garkuwan jiki ɗan Adam.

Kamar dai dama yadda nai maku bayani shi dai aikin gona mataki-mataki ne to ga mataaki na gaba. Wannan mataaki na gaba shi ne matakin feshi. feshin magungunan ƙwari. To shi dai wannan feshi kala biyu ne. Akwai feshin yanda ake su ƙwarina da suke damun shuka da tsutsotsi. Akwai kuma feshi wanda shi cire ciyaayi ne, feshi na kashe ciyawan da take damun shuka. To wannan dai mataki ana yin shi a tsarance a dabarance. Inda muke bin gonanmu sanka-sanka muna fesa wannan magani kuma muna yin lura da shukanmu yanda ba zai zama garin feshi mun je mun lalata anfanin gonarmu ba. Domin shi wannan mataki na yin feshi mataki ne da ke da ,matuƙar muhimmanci ga gona saboda idan muka bar anfanin gonarmu a haka, za a samu inma dai tsutsotsi da ƙwarina su lalata mana anfanin gona ko kuma ciyayi waɗanda ba su dace ba su fito tare da shukanmu ko su hana shukanmu girma su hanamu samun iri ingantancce da muke samu. To duk gonan da yakamata a ce ana mata feshi kuma feshin ya zama mai ƙaˀida kuma a dabarance a ankare inda ake ciki ko inda bai dace ba, ai feshi na kara zube. Za mu yi feshi ne ta hanyar lura da la’akari da me muke. Mu bi gonarmu sanka-sanka mu fesa mata wannan magani inma na kashe ƙwaari ko inma na kawar da ciyaayi masu damun shukokinmu a gona.

Gwajin jirgin sama mara matuƙi, shi dai gwajin jirgin sama matuƙi, shi dai wannan wani jirgi ne da aka samar da shi don samar da tsaro a gonaki. Ya ake amfani da shi? Ana amfani da shi ne ta hanyar sarrafa shi da wani makunni, wannan makunnin wanda idan misali fari, masu cinye amfanin gona suka zo don cinye amfanin gona... Idan aka danna wannan makunni na jikin wannan jirgir zai tashi sama ya haɗe da wannan fari inda zai dinga yin kuka irin kukan tsuntsu mai cinye fari. Farin nan da zarar sun ji wannan kukan za su bazama su bar wannan gona. To a kimiyyance akwai a kuma hukma na noma an fatattaki wannan fari daga cinye amfanin gona,. Sannan kuma har ila yau ana amfani da wannan jirgin sama mara matuƙi, wurin feshin maganin kasha ƙwari. Da tsutsosti da suke da suke addaban amfanin gona ko kuma kai amfani da shi wajen ƙona ciya wanda suke hana girma shukanmu girma yadda yakamata. A ƙarshe kuma a zo ba za a samu amfanin gona yadda ake buƙata ba, wanda zai kawo naƙasu ga kuɗin shiga. A wurin manomi da kuma nahiya da ake wannan noama.

Horar da manoma matasa, wato waɗanda yanzu ne suke kan ganiyan su a aikin gona. Shi dai wannan horarwa yana da matuƙar amfani, domin yana wayar da kan manuma su san abin da bas u sani ba. Ko kuma su koya ƙarin dabaru na sabanta nomansu. \Kamar dai yanda kuka gani shi dai noman doyan nan yana da wuyar sha’ani, inda za ku ga a wani lokaci, manoma da suke amfani da doron yana yin kama da ƙwari kaman kuma ba ƙwari ba. Za a shuka diya a ƙasa, ama tunanin doya tana nan tana yi, sai an haƙa ƙasa a ga ta riɓe, ba ta yi ba. Tsutsotsi sa gara sun cinye ta a ƙasa to yana da kyau, a ƙauki mataki na kula da wanan shuka da sabbin dabaru na kula da shi. Ta hanyan amfani da sinadarai, sinadaran nan ko na kemikal wurin magance ka wurin karkashe su wajein karkashe ƙwarinan yin ko ƙwari. ko kuma gara wanda za su iya cinye mana amfanin gonanmu a ƙasa. Domin shi kasuwanci na doya susamman ga manoma ba kai a iya nan ƙasa kawai a nan cikin gida za su sayar ba. za su iya fita da ita ƙetare domin a cikin kasuwancin doya ana samun riba mai albarka mai yawa.

Komai dai yana da lokacin shi, wannan lokaci dai lokaci ne na girbi. Lokacin da mukai manoma suke kasancewa cikin farin ciki da annashuwa. Tsawon wata biyar kenan muna aiki a kan noman mu na dankali. Inda muka faro shi daga shuka zuwa kula da shuka zuwa ban ruwa zuwa sanya taki, zuwa kuma noma ciyayi har ya zuwa wannan lokaci wato lokaci na girbi. Dik dai abin da aka sanyawa haƙuri aka ɗauki juriya a cikin yin shi, insha Allahu wata rana za a kai matakin cin nasara, da samun riba akan wannan haƙuri da aka yt. Wannan dai wani mataki ne cikin matakaiya na noma wato mataki na girbi. Muna bin shukanmu tushe bayan tushe, muna cire dankali. A wani tushen idan muka buɗe za mu iya mu ciro dankali a ciki daga goma zuwa abin da ya kai goma sha biyu a kowane tushe. Ya danganta da irin yawa da irin amfanin gonan da muka samu a wannan gona. Da fari ya ma yakamata ma ya muke gane cewa dankalinmu ya nuna, ya isa mu cire shi a ƙasa shi ne ta lura ta hanyan lura da danyen shi, idan ganyen dankalinmu ya canza launi ya koma kalan ruwan ƙasa, ko kuma muka ganyenmu yana kwankkwantawa. To wnnan yana nuna mana alama cewa, lallai dankalinmu ya nuna, ya kai lokacin da za mu girbe shi. Lokacin girbi lokaci mai sanya annashuwa da nishaɗi.

Akwai bambancin tsakanin dankali mai fari da na ruwan ɗaurawa a cikin launin tsokar cikinsa. Ga bayani dalla dalla. Dankali mai tsoka fari dai tsokarsa fari ce, fatan waje na iya kasancewa ruwan ƙasa, fata mai launin zinariya ko fari, yana da ƙarfi da ɗan danƙo. Amfani. Ana amfani da shi don soyawa, dafawa, turawa, ko yin cifs. Yana da ɗan ƙarfi fiye da na ruwan ɗaurawa. Misali akwai kuma dankali mai tsoka ruwan ɗorawa wato mai ruwan goro. Tsokarsa ruwan ɗaurawa ce, ko a ce ruwan goro. Fatar waje na iya kasancewa ruwan ƙasa, ja, ko shuɗiya. Yana da ɗan zaƙi da laushi fiye da fari. Kuma yana da ɗanɗanon karas. Har ila yau kuma yana ɗauke da vitamin a. Amfani da shi. Ana dafa shi, a gasa shi, a tura shi, ko yin puree. Yana da ɗan sinadarin vitamin a da yawa, yana da amfani ga lafiyar ido, ga fata. Shi dai wannan dankali yana da daɗin ɗanɗano a baki sa’ilin da ake cin shi, za a ji shi da zaƙi yana yi kaman mutum yana cin karas ba kaman yanda farin dankali in kana cin shi zaka ji shi tuɓus kaman doya ba. Shi yana yi kaman yanda ka ke cin karas. Yana da sinadarin da ake ce ma carotein tare da vitamin a.

Wasu amfaninin gona ne suka fi fitowa da kyau a yankinmu? A dai yankunan mu na Hausa a arewacin Nijeriya, muna da amfanin gonan da suka fi fitowa da kyau a wannan yanki, wanda sun haɗa da, masara, shinkafa, dawa gero, gyaɗa. Su kuma waɗannan amfanin gonan sun kasance suna fitowa da kyau a yankunan mu sabida, yanayin ƙasar da muke da shi a wannan yanki na mu. Domin kaman misalin masara tana buƙata ƙasa, me baƙaƙ ƙasa, kuma tana buƙat ruwan sama matsakaici. Wanda ya dace da yanayin da muke da shi a yankin mu, shi ya sa masaran na take kyau ake samun amfanin gona mai yawa mai kyau. A wannan yankin namu. Sannan kaman misalin shinkafa, shinkafa tana buƙatan yanayi mai fadama fadama, wanda a yankin nan namu akwai wannan fadama fadama a wannan yankin, shi ya sa shinkafa take fitowa da kyau, shi ya sa ake samun amfanin gona mai yawa mai albarka. Har-ila-yau ku kuma muna da ƙasan noma na laka-laka, muna da ƙasan noma mai yashi, muna da ƙasan noma baƙa, wanda dukaa waɗannan amfanin gonan da na lissafa, wasunsu sana buƙatan waɗannan ƙasashe domin su samar da amfanin gona mai yawa mai albarka kuma a samu noma mai ɗorewa.

A cikin yankinmu manoma suna afani da, wasu tsatsaren da dabaru wajen zaɓan iri domin samun mafi ingancin amfanin gona. Wannan tsarin yana da matiƙarmuhimmanci don tabbatar da cewa gonar da za ta haifar da babban amfanin gona, wanda zai taimaka wajen samar da riba mai yawa. Ga wasu daga cikin hanyoyin da ake bi wajen zaɓan iri a yankunan mu. Na ɗaya ana zaɓan iri mai ɗorewa, manoma suna fifita zaɓan iri da zai iyi jure yanayin ƙasar da yanayi mai wahala, saboda haka suna zaɓan irin shuka da zai iya jure zafi, bushewa ko kuma rana mai tsanani, ko kuma wa’yanda ke iya girma da kyau a ƙasar da ke cikin yankin mu. Snnan kuma na biyu, manoma na zaɓan iri mai yawan amfani musamman wanda zai samar da yawan amfanin go amfanin gona mai yawa, wannan yana da muhimmanci domin yana taimakawa masu wajen, samun ƙarin abinci ko kuma kayan kasuwanci. Saboda haka suna amfani da irin da aka tabbatar da yana da inganci wajen samar da yawan amfanin gona fiye da na gargajiya. Na uku manoma suna zaɓan iri mai sauƙin shuka, suna zaɓan iri da yake da sauƙin shuka da kulawa. Iri wand aba ya buƙatar kulawa sosai musamman lokacin girma ko yayin da ake samun ƙarancin ruwa ko albakatun ƙasa, yana ƙara sauƙaƙa aikin noma.

Yi bayanin yanayin kala-kalan yadda ake kiwon dabbobun, misala dai Kaman shanu, shi dai shanu ana mashi kiwon fili. Ana barin shanu sui yawo a fili suna cin ciyawa da shan ruwa daga ƙoramu da tafkuna. Sannan kuma akwai wani kalan kiwo, inda ake rufe su a kejina, inda ake killace su a gonaki an aba su abinci da ruwa tare da kula da lafiyarsu. In akuyoyi su ma ana masu irin wannan kiwo, akwai waɗanda ake masu kiwon fili, akwai kuma waɗanda ake masu kiwon keji, sannan aladu su ma haka. Akwai aladun da ake barinsu suna yawo, akwai kuma aladun da ake killace su a cikin keji. Kaji su ma haka, akwai kajin da ake barnsu suna yawo don neman abinci, sannan kuma akwai waɗanda ake barinsu suna yawo suna, ana ajiye su, suna yawo sauna nemo abinci kamar ciyawa da ƙwari. Kifi kifi kuma shi, ana gina tabkuna ne na musamman da ake shuka kifayen a cikin su. Ko kuma a nemo wani rufafffan tanki haka, ko roba a zuba kifayen nan a ciki a kiwata su, an aba su abinci. Waɗannan hanyoyin kiwo suna taimakawa wajen samarda abinci da kuma buƙasa tattalin manoma.

Yaya ake kiwon shanu a nahiyan mu? A dai nahiyan mu na hausa kiwon shanu yana da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin mutane musamman a yankunan da ke noma da kiwo. Ga wasu hanyoyi da ake kiwon shanu a yankunan mu daban daban. Hanya ta farko ita ce hanyan kiwon fili. Wannan hanya ita ce wanda fulani makiyaya ke amfani da ita, inda suke yawon shanun su daga wuri zuwa wuri don neman ciyawa, da ruwa. Mafi yawancin lokuta suna bin yanayi don gujewa fari da ƙoƙarin samun wuri mafi dacewa don kiwo. Sannan kuma na biyu akwai kiwon da ake cewa kiwo na zama. Wasu manoma suna kiwon shanu a gidajensu, ko gonakinsu. Suna ba su abinci daga amfanin gona. Wannan hanyan tana rage yawo da dabbobi, tana kuma hana su shiga gonakin jama’a. Sannan kuma akwai wani kiwon akwai kiwo na zamani wato wanda ake ce ma ranching. Wannan ita ce hanyan kiwo a wuraren da ake keɓewa musamman don kiwo, kamar gonakin kiwo. Ana kula da shanu sosai ta hanya ba su abinci mai gina jiki da kula da lafiyarsu. Abubuwan da ake buƙata a kiwon shanu. Ana buƙatan ciyawa, da ruwa, sannan ana buƙatan kula da lafiya, har ila yau kuma an buƙatan tsaro, wato akwai buƙatan kare su daga sata ko hare haren namun daji. Amfanin kiwon shanu, samar da madara, nama, fata, da takin zamani, hanyoyi sana’a, da kuɗin shiga ga makiyaya, da manoma. Sannan kuma yana inganta tattalin arziki ta hanyan siyar da dabbobi da kayayyakin da suke bayar wa. A taƙaice kiwon shanu yana da matuƙar muhimmanci, kuma ana gudanar da shi ta hanyoyi daban daban, bisa ga yanayin yankin, da al’adan mutanen gurin.

Bayani kan ire iren ƙasan da ake samu a yankuna mu. A yankunan mu dai ana samun nau’ikan ƙasa daban daban kaman ƙasar yashi, ƙasar laka, da ƙasar Hamada. A wasu wurare ana samun haɗin nau’ikan ƙasan biyu ko fiye da haka. To menene dai shi ƙasar yashin nan? Ƙasar yashi dai tana da yashi mai yawa, tana da kauri, amman tana da saurin ratsa ruwa, ruwa na saurin ratsawa ta cikinta. Ba ta cika riƙe ruwa sosai ba sabida wucewa cikin sauri. Ba ta da wadataccen sinadari don inganta noma sai anyi amfani da taki. Ana amfani da ita don shuka kayan lambu kamar albasa, tumatur, da barkono. Sannan akwai kuma ƙasar laka. Ita kuma ƙasar laka wannan ƙasar tana da kauri sosai, kuma tana iya riƙe ruwa da kyau, tana da nauyi, tana mannewa a hannaye da takalma idan ta jika. Sannan tana da wadattun sinadarai masu gina ƙasa. Amman tana da wahalan sarrafawa saboda tana mannewa wa juna. Ana amfani da ita wajan noman shinkafa, gero, da dawa. Sai kuma ƙasar hamada itace mafi inganci don noma sabida tana da haɗin laka, yashi, da ɗan kauri, tana iya riƙe ruwa, amman ba da yawa ba don haka tana nan a matsakaita. Wato dai dai dai tana da wadatattun sinadarai masu inganta girbin amfanin gona. Ana amfanin da ita wajan noman wake, masara, dawa, da kabeji. Haɗaɗɗiyan ƙasa kuma wato ƙasan da ta haɗa ire iren waɗannan ƙasan guda uku a guri ɗaya wato ƙasar laka, da kuma ƙasar yashi, wannan tana da ɗan nauyi amman tana da sauƙin sarrafawa, kuma tana da sinadarai masu yawa. A yankunan mu dai ana samun nau’ikan ƙasa daban daban.

Shin tsaron abinci ya tare ne saboda gudun hijira daga karkara zuwa birane? A dai yankunan mu tsaron abinci na fuskantan matsaloli sabida gudun hijira daga karkara zuwa birane wanda ya kawo canje canje a fannin noma da samar da abinci. Wannan canjin yana da tasiri mai yawa a yanda ake noman abinci, da kuma tsarin samar da kayayyakin gona a yankin. Dalilan gudun hijira da tsarinsa a kan tsaron abinci. Na farko rashin matar manoma a karkara. Mafi yawan manoma na karkara suna barin gonakin su domin neman sabuwar rayuwa a cikin birane. Wannan yana haifar da rage yawan manoma da suke kula da gonaki a karkara. Lokacin da matasa da mata ke gudu daga karkara zuwa birane, manoman kayan abinci suna fuskantan matsaloli wajan bunƙasan amfanin gona sabida rashin ma’aikata da rashin aiki. Ƙaranci manoma yana kawo rashin yawan amfanin gona wanda zai iya haifar da ƙarancin abinci a cikin al’umma. Har ila wa yau yana kawo ƙarancin kuɗi da jari. Gudun hijira yana haifar da rashin jari a cikin noma a yankunan karkara, saboda manoma suna barin karkaransu, ba su samun tallafi ko kayan aiki da suke buƙata don cigaba da noma. Wannan yana dagula tsarin noma, saboda rashin kayan aiki, ingantattun iri, da kuma hanyan ban ruwa. Wannan kuma yana shafar bunƙasa noma wanda zai iya sa ƙarancin abinci a cikin yankin. Hakan na ƙara wa ba da matsalar tsaron abinci a kasar. Birane suna ɗaukan ma’aikatan noma daga yankunan karkara wanda ke haifar da rashin kayan gona a cikin karkara. Gudun hijira yana sanya yawan jama’a a cikin birane, yana ƙaruwa wanda zai iya haifar da ƙarancin kayan abinci a cikin birane.

Matsalar tsaro tana da tasiri mai yawa kan tsaron abinci a yankuna da dama, musammam a wuraren da ake amfani da rikici, tashin hankali, da hare haren ‘yan ta’adda. A wasu yankunan rashin tsaro yana ƙara dagula harkokin noma, wanda ke haifar da matsalolin samar da abinci. Tasirin rashin tsaron abinci yana da yawa kuma ya haɗa da. Na ɗaya, tsarin hare hare kan manoma. A wasu wuraren da ake fama da rikici ko hare haren ‘yan ta’adda, manoma suna cikin haɗarin rasa dukiyoyinsu da kuma filayen gonakinsu. Wannan yana sa su kasa noma, ko samun kuɗin shiga daga gonakinsu. Yana kuma, a wasu wuraren kuma ana fama da matsalolin samun damar shiga gonaki, sabida barazanar tsaro. Manoma da ma’aikatan gonar na iya jin tsoron fita aiki ko noma saboda fargaban hare hare ko tashen tashen hankula. Rashin tsaro yana kawo tsaiko ga kayayyakin abinci. Idan manoma sun kasa noma ko jigilar kayan amfanin gona saboda rashin tsaro, hakan yana ƙara lalata samuwar abinci a cikin al’umma wanda ke kaiwa ga ƙarancin abinci. Saboda matsalolin tsaro har ila yau kayan abinci suna zama masu tsada, saboda wahalar sufuri, da isar da su wuraren da ake buƙatar su. Wannan yana ƙara matsin lamba a kam al’umman da ke fuskantar talauci da ƙarancin abinci. A wasu wurare rashin tsaro yana shafar ilimin noma da kuma hanyoyin fasaha da ake amfani da su wurin noma. Manoma suna kasa samun horo ko kayan aiki wanda hakan yana rage ingancin noma da samar da abinci.

Sanya aikin gona a cikin tsarin karatun makaranta. Shi dai wannan yana da matuƙar muhimmanci musamman a ƙasashe m,asu tasowa, inda aiki gona ke taka rawa mai muhimmanci wahen tallafawa tattalin arziki, da samar da abinci. Ga wasu dalilan da za su goyi bayan sanya noma a cikin karatun makaranta. Ƙara fahimtar muhimmancin aikin gona. Shi dai wannan zai sanya aikin gona cikin, shi dai wannan aikin na sanya karatun aikin gona a cikin curriculum zai taimaka wajen koyar da yara muhimmancin aikin gona tun daga ƙaramin firamare, tu daga amin mataki haka nan zai ba su fahimtar yadda aikin gona ke da tasiri wajen samar da abinci da bunƙasar tattalin arziki a ƙasa. Koyan aikin gona daga makaranta zai iya ƙirƙirar sha’awa ga yara da matasa, suna samun ƙwarewa da fasaha a fannin noma, wannan zai sa su zama masu ƙwarewa wajen gudanar da gonakinsu da kuma zama na musamman a harkan gona, ko zama masana a harkan noma. Ilimin noma zai taimaka ga yara da matasa, samar da damar rayuwa mai kyau da ta hanyar amfani da wannan ilimi wajen gudanar da gonaki da kuma samun ayyukan yi a fannin noma, wanda zai rage talauci a cikin al’umma. Sanya aikin gona a cikin makaranta zai taimaka wajen koya wa yara yanda ake amfani da fasahohin noma na zamani da kuma dabarun kula da ƙasa da muhalli don inganta ɗorewar amfanin gona da kuma rage gurɓatan muhalli. A ƙarshe sanya karatun manhajar noma a cikin tsarin karatun makaranta yana da matuƙar amafani wajen haɓɓaka rayuwar al’umma, rage talauci da kuma tabbatar da cigaba a fannin noma.

E zan yi imanin cewa, sanya noma a cikin manhajan makarantu zai yi tasiri mai kyau wajen tsaron abinci. Dalilaina na ɗaya, ƙara yawan manoma da illimi, idan yara sun koya noma tun suna makaranta za su zamo manoma masu ƙarewa a nan gaba. Wanda zai taimaka wajen bunƙas samar da abinci a cikin ƙasa. Na biyu inganta aikin noma, koyar da dabarun noman zamani a makarantu zai taimaka wajen yawan amfanin gona da kuma rage asarar amfanin gona. Wanda zai tabbatar da cewa ƙasa tana da ingantaccen abinci. Na uku rage dogaro da shigo da abinci, koyon noma zai taika wajen dogaro da shigo da abinci daga ƙassashen waje, wanda zai haɓaka tsaron abinci a cikin ƙasa. Na huɗu matasa za su rungumi noma, su sanya noma, sanya noma a makarantu, zai sa matasa su ga noma matsayin, em su ga noma da kuma su ga muhimmanci aikin da zai ƙara samun da za su ƙara samun kuɗin shiga. Wanda zai inganta tattalin arziƙin ƙasa. Sanya dai noma a cikin manhajan makaratu zai haɓaka wurin samar da abinci da tsaran abincin, ta hanyar samarwa samar da manoma masu ilimi da ƙwarewa a fannin noma, wanda zai ƙarawa ƙasa ingancin abinci da ƙara yawan amfanin gona.

A cikin yankin mu an fara yin amfani da wasu hanyoyin noma na zamani, don noman shuka da irin su shinkafa, dawa da masara. Waɗannan hanyoyin sun haɗa da noman ruwa, noman shinkafa da ruwa yana amfani da tsarin ban ruwa na zamani. Kamar dirif irigeshon da folod irigeshon. Wanda ke ba da damar samar da ruwa mai yawa ga shukar shinkafa, musamman a lokacin da ruwan sama bai isa ba, wannan yana taimakawa wajen samun shinkafa mai yawa, da kayay da kyakkyawan inganci, ko da a cikin yanayi mai ƙanƙanta ruwa ne.. Noman girin haus, noman girin hous, yan amfani da rukunin rufaffiyar ƙasa, dan kula da yanayi zafi da danshi, wanda ya dace da shuka irin su masara da dawa. Wannan yana ba da damar iyaye shukar, daga haɗarin sauyin yanayi kamar ƙaracin ruwan sama ko ƙarar tsawa. Amfani da injin noma, noma da inji kamar tarakto, filantantas da habestas, suna taimakawa wajen rage wahalar aikin noma. Kamar dasa iri da girbi da kuma ƙara yawan amfanin gona. Wannan yana ba manoma damar gudu da sauri a cikin ƙasa mai faɗi da da manyan filaye. Hanyoyin noman zamani kamar irigeshon, girin haus, mulcin da injin noma suna taimakawa wajen yawan amfanin gona na shinkafa, dawa da sauran shuka. Waɗannan hanyoyi suna hana wahala, unganta suna rage wahala, sannan suna ingata ingancin ƙasa da tabbatar da tsiran abinci a cikin yanayi mai mai ƙalubale.

Tunani na ‘yansanda yana da matuƙar tasiri ta yanda suke gudanar da aiƙinsu, halayensu da kuma yanda jama’a ke kallon aiƙin ‘yansanda. Kyakkyawan tunani yana da matuƙar mahimmanci wajen kula da aiƙi, tabtar da tsaron al’umma da kuma inganta dangantaka tsakanin jama’a da jami’an tsaro. Ga wasu mahimman abubuwa game da muhimmanci tunani a cikin aiƙin ‘yansanda, na farko akwai ƙwarewa da amana, kyakkyawan tunani yana tanamakawa ‘yansanda su gudnatar da ayukansu da gaskiya, amana da kuma ji da alhakin aiƙinsu, yana kuma tabbtar da cewa suna bin ƙa’idojin aiƙin kuma yana rage yiwuwar aikata rashawa ko amfani da ikon da ba dai-dai ba. Sai kuma yana taimakawa wajen magance rikici. Buɗaɗɗen tunani da kwanciyar hankali yana baiwa ‘yansanda damar rage rikici cikin sauƙi waɗanda suke da halayyar warware matsaloli sun iya sasanta rigingimu cikin salama ba tare da amfani da ƙarfin da ya wuce ƙima ba, sai kuma jinkai da dangantaka da jama’a. Tunani mai kyau yana taimakawa wajen samun kyakkyawar alaƙa da fahimtar juna tsakanin ‘yansanda da jama’a yana kuma taimakawa wajen gina amana da haɗin kai inda jama’a za su kasanci mai iya kai rahoton laifuka da kuma tanamakawa bincike.